Daro qommo mashshineti de'iyoga mala qonccissees qassi ha mashshinetikka dumma dumma biittaa bookkanayo kattaa mooganayo darobaassi maaddoosona

Issippe asay shiiqidi xoossaa woossiiyo sohoy woykko woosa keettay tana keehippe ufayissees. I ufayisiyoobayinne dumma dumma ogiyaara xoossaara gayittanaw keehippe maaddeesi.